Ame aɖewo le xɔ aɖe me le dɔ wɔm. Wo katã wonye ŋutsuwo, yevuwo kple ameyibɔwo sɔ̃ɔ. Trakpui aɖe hã le xɔa me. Wosi aŋɔ dzɛ̃ ne trakpuia eye etame le yibɔ.

Ŋutsu aɖe kple ɖevi woame etɔ̃ kpakple nyɔnu aɖe wole seƒoƒo ŋudɔ wɔm, nyɔnu la kple ɖeviwo le nu kom na wo nɔewo lé seƒoƒo ɖe asi. Ŋutsuvitɔ si le gbe mu wu me la lé seƒoƒoa ɖe asi ke ŋutsu la tsɔ seƒoƒo la nɔ ŋutsuvi ɖeka fiam.

Woɖo tsalɛwɔtɛwo ɖe agba dzi tiiiŋ. Wo katã wole ɖoɖo ŋu tso dzi kɔ yi anyigba. Le tsalɛwɔtɛ siwo dzia, wotsɔ dzonu wɔ nɔnɔme vovovowo ɖe wo dzi. Namkin alo kplɔdzi tutunu hã le asigba la dzi.

Ŋevi ɖutsuvi andre nɔnyi ɖe bɔla to. Kotoku aɖe le ɖewo ŋgɔ eye ɖeka lé ŋɔtsi ɖe ashi. Eɖewo hã le alɔgbɔnu kom le wo nɔewo ŋkume kpɔm.

Laboratrimeɔlawo alo sukuviwo le laboratri. Wole wolé woƒe laboratri tukpawo ɖe asi. Nu vovovowo le atukpawo me, eɖewo le dzɛ̃, eɖewo le yelo. Wo katã wodo woƒe lab kotwo eye woɖo movevie le dɔ la ŋu.

Amewo le xɔme, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa, ame eve nɔ anyi ɖe bunɔwo ƒe zikpui me. Ɖeka nye nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu. Nyɔnu la ɖo taku ɖe ta.

Yevu nyɔnuvi eve ŋutsuvi ɖeka kple ŋutsu ɖeka wo le sukuxɔme. Nuŋlɔkpe si le wo megbe la le gbemu. Nuŋlɔtsi kɔla vovovowoe le woƒe kplɔa dzi.

Yevu ŋutsuvi aɖe le fefe fem kple eƒe lɔriŋu lɔriŋua le abe trian ene ke le lɔriŋua ŋuti la ame aɖewo tɔ ɖe teƒea, ɖeka ya do helmet ɖe ta. Le ɖevi la megbea kusi aɖe le emegbe eye avɔ aɖe le kusia me.

Yevuwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe ŋu me, va atiglinyi kpɔ ƒe le gbeme. Atiglinyiawo lolo ale gbegbe, woƒe dzowo do lɔƒuu eye woƒe nu le lɔbɔɔ. Atiwo hã le teƒea, egbeawo katã le gbemu.

Nyɔnu eve kple ɖevi woame etɔ̃ wo tɔ ɖe petrol midzeƒe le mɔ to, ŋutsu aɖe le moto dzi le agba ɖe ŋgɔ. Eʋu gbemu le kple eʋu ɣi le wo megbe, ɖevi ɖeka do awu blɔ ke woameve mamle wodo awu ɣi.

Nyɔnua ɖe le ketevɔwo dzram. Ketevɔ vovovovowoe le teƒea. Emlɔa nyi ɖe ketea dzi le nu kom, ke avɔ bubua ɖewo hã le teƒea, esiwo menye kete o, esiwo nye kete la sɔgbɔ wu avɔ bubuawo.

Nyɔnuwo tsɔ wo viwo va kɔdzidɔwɔlawo gbɔ nɛ yewoaxɔ dɔyɔyɔ, wo katã wole agbalẽ yɛlo ɖe asi. Nyɔnuawo katã wole wo viwo ɖe kɔ, nyɔnu siawo katã bla woƒe ta ke kɔdzidɔwɔlawo ya wodo awu ɣi. Kɔdzidɔwɔlawo eve bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ̃a ŋu ke ame ɖeka le atsitre.

Nyɔnuvi aɖe le dzodoƒi hele kɔpu ɖe asi eko gati ɖo dzi eye woku nu si le eme la yi ɖe nume de ge. Dzudzɔ sɔ yɔ eƒe mo eye wo le alɔgbɔnu kom. Eya nye yevu dzodoƒi la le ʋi ke ekplɔ si dzi wonɔ anyi ɖo la le ʋie.

Xɔtulawo le xɔtutu dɔ wɔm, wo katã woɖo hemeti ɖe ta. Ame si ɖo hemeti la le kpea ɖom ɖe ekpeawo dzi. Wole anyikpe zam hetso semetiba wo ƒu mee.

Yevu aɖewo le demɔsitrashini wɔm. Ame ɖeka lé mɔƒoɖokui ɖe nu hele boblo dom. Ame aɖewo lé plakaɖi ɖe asi. Wo woƒe vevesese wo ɖem hefiafiam le dunyahehe ŋuti.

Ŋutsu woame adre wole zigli tame hele dɔwɔm ku ɖe solar panel ŋutsi, woame ene wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba, ame eve le atsi tre ke ame ɖeka ya do dɔgoe. Ame woama atɔ̃ wodo helment yellow.

Amewo le demɔnstration wɔm. Wo katã wodo awu dze kple awu yibɔ. Ame aɖewo ɖo kuku yibɔ ke amea ɖewo ɖo kuku dze. Amea ɖewo do klala dze kɔ bla woƒe tae eye wo le plakaɖiwo ɖe asi. Esia ɖe woƒe vevesese hele fiafiam dɔukɔ la.

Letrikidɔwɔlawo le woƒe dɔwɔƒe. Wo katã wonye ŋutsu eve. Wo katã wodo helmet ɖe ta eye woɖo gaŋkui ɖe emo. Woƒe awuwo nye dzɔ kple ata. Ame ɖeka bɔbɔ ɖe anyi ke ame ɖeka ya le atsitre. Gakpo vovovo kple letrikika vovovowoe le teƒea.

Ɖeviwo ƒo kɔ ɖe yevu nyɔŋua ɖe ŋu heku ɖe eƒe awu ŋu goŋgoŋgoŋ, wo katã wonye nyɔnuviwo ƒo ɖa ɖe woƒe ta. Yevu la do gakui eye wòdo awu ʋi, ele nu kom dzidzɔtɔe, ke ŋutsuvitɔ ya la do awu dz0, ekɔ asi kple veawo kpe wo nɔewo hele ŋgɔgbe kpɔm.

Eletritsian alo latrikidɔwɔlawo le ŋgo me le yame ŋiniŋini le dɔ wɔm le transfɔma ŋutsi. Transfɔma ƒe kawo le gbemu ɖeka le dzie eye mamlea le yelo. Ŋgo me si wotsi atsitre ɖo la le dzie eye wo katã wodo woƒe dzɔkpleata le woƒe helmeti me.

Ɖevi aɖewo le tsagbekɔ ɖum. Wodo tsagbekɔɖuʋe vovovowo. Wotsɔ nuwo ble woƒe tae eye ɖewo bla woƒe dɔme. Wode enuwo afɔ ega le afɔ na wo. Wo le kpotsim hele ʋe ɖum.

Ɖekakpuiviwo le tenisi kɔti dzi hele dzadzraɖo wɔm be yeawoaƒo tenisi. Kɔti la dzi le blɔ eye fli ʋi ƒo xlae godoo. Fli ʋi ɖeka to edome. Wo katã wodo awu nugbɛ ɖeka. Wodo ʋi ɖe dziƒo ke woƒe atakpui le yibɔ. Wo katã wodo kanbu kple afɔwui

Nyɔnu aɖe le nuɖuɖ si woɖe ŋkɔ na be wɔagasi la tɔm. Wɔgasia ɖewo bi wolɔ kɔ ɖe tra me. Ke ele ɖe ɖe asi tsom kple hɛ. Nulɔgatsi la le nutɔgba me le dzoa dzi le klupɔt la dzi. Nyɔnua bla ta henɔ bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi. Kusi aɖe hã le egbɔ esime wɔgashiawo le.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi le kɔmputa ɖe asi. Batriwo hã le egbɔ le zikpuia dzi. Sola panelwo hã dze ŋgɔ eya ma. Nugo si dzi wonɔ anyi ɖo la le yelo. Ŋudzadzra ɖewo hã le emegbe. Kotoku kple nudzadzra bubuwo.

Ŋutsu eve wo le takoƒe. Ame siwo le takom na la nye ame tsitsi. Woƒlo santo nɛ. Wotso nu tso kɔme nɛ. Avɔ si wotsɔ tso kɔme nɛ la le ʋie. Ame si le talakom la ne la ɖo gaŋkui eye woɖo kuku ɖe ta. Ele masini la ɖe eƒe nugonu.

Nyɔnuvi ɖetugbi aɖe nɔ anyi ɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi hele eƒe kɔmputa dzi kpɔm. edo awu yibɔ dzi kple anyi eye wowɔ ɖa si woɖe ŋkɔ na be pɔniteo. Ede toge eto eye watsi le alɔnu nɛ.

Nyɔnuvi woame ene, wolé five, five gba ɖe asi hele nu ɖum. Enu sɔe aɖe koe kpɔtɔ ɖe agba me. Ɖeka ble ta, woame ve ƒo ɖa ɖe ta, ke enelia ɖo bonet ɖe ta. Ame si neɖo bonet ɖe ta la do awu blɔ.

Ɖevi wɔme ene wo le tsi kum lɖ tɔŋu to. Wo katã woƒe nugoa le tɔa me. Nyɔnuvi ɖeka le wo domi ke ŋutsuvi ya wo nye wɔme etɔ̃. Ame ɖeka ƒe nugo le blɔ, ɖeka ko fofoŋugbɛ tsesi eye etɔ̃lia ko nugo ʋi. Wo katã wokle nu ɖe asi ke nyɔnuvitɔ ya bɔbɔ ke eƒe mom le dedzem nyuie o.

Ame aɖewo le kɔtuxɔ me. Kpovitɔ aɖewo hã le teƒea. Dzadzi la le eƒe kplɔ̃ la nu ke ame si le kɔtuxɔme hã le eƒe kplɔ̃ nu. Ŋutsu aɖe le atsitre, elé agbalẽ aɖe ɖe asi. Ame si wokɔ agbalẽa de asi na la do eƒe abɔ ɖe dzi. Etsi le kplɔ̃ dzi na ame ɖeka.

Ame woametɔ̃ le agble me. Wo katã wodo dɔgoe. Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka. Nyɔnu eveawo do gbemumu ke ŋutsu la do awu si ke sɔ kple amadedewo.

Edzo bi goil midzeƒe, eŋu vovovowo le teƒe fi dzoa bi wo. Wo katã wofia kolikolikoli. Aƒe aɖewo te ɖe goil midzeƒea nu hã dzo bi wo katã. Dzudzɔ gale tutum le ɖewo me. Petro tanka hã dzo bi le teƒea.

Yevu nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe sukuxɔ me kple ɖeviwo. Ɖeviawo nye afrikaviwo. Agbalẽ ʋi le wo ŋu. Nyɔnuviwo kple ŋutsuviwo sia. Woƒe nuŋlɔkpe la le yibɔ eye woŋlɔ nu ɖe wo dzi kple kɔla vovovowo. Amea ɖewo ya le gota eye wodo mo ɖe xɔ la me.

Amewo le tɔŋu aɖe to hele dzidzɔ kpɔm le tsi ƒum. Amea geɖewo medo awu ɖe dziƒo o. Nyɔnuwo, ŋutsuwo, ɖeviwo kple tsitsiawo katãe le teƒea. Etsia le hehlem le wo tame tom.

Gaxɔmenɔlawo ƒe teƒe alo mɔmeyilawo ƒe teƒe. ame siwo le mɔ me la do awu dze. Ɖeka le eƒe xɔ me ke ɖeka le kɔridɔ la dzi kplɔm. kpovitɔwo hã le wo dome. Wo katã wodo protetiv gadi.

Amewo le kuteƒe, aɖaka le wo nugɔ, ŋutsu aɖe bɔbɔ dze klo ɖe anyigba hele asi na nyɔnu si le avi fam. Ŋutsu eve siwo nɔnyi ɖe zikpia dzia, le Amerika dukɔwo ƒe flaga ɖe asi. Flaga la le bluɔ eye ɣleti ɣi le eme.

Amewo le ya xɔm le tsaƒu to. Nyɔnuvi eve le sɔ dzi ke ŋutsuvi la lé sɔ ɖa ɖe asi le sɔ la ŋgɔ. Nyɔnuvi ɖeka le megbe hede asi sɔ la ƒe meƒi nu. Ame si le megbe la do awu blɔ eye ŋutsuvi si le ŋgɔ la do awu ʋi. Nyɔnuvi si le sɔ dzi le ŋgɔgbe la do awu ʋi, esi le emegbe la do awu dzɛ̃.